Fitaovana maromaro fampiasa raha hanorina trano anisan'izany ny antsy, ny tsofa, ny famaky eo ihany koa ny hazo izay tena ampiasana azy ireto. Maranitra ny lohany ary kosa ny tahony dia vita amin'ny hazo.

Ny fiangonana dia trano lehibe indrindra na any ambanivohitra izany na eto Antananarivo. Izy dia mahazaka olona aman'arivony.